Cincin. Jama’a barkanmu da warhaka yau dai muna ɗauke muku ne da bayani akan abun da ya shafi cincin wato kayan da aka sarrafa da filawa. Mene ne cincin? Shi dai cincin wani kyana maƙulashe ne wanda ake samar da shi ta hanyan sarrafa filawa, ana amfani da ita karankanta garin filawa, madara, bota, kwai, bekin fauda da sauransu haɗe da siga wanda ake cakuɗa su, a murzasu, a mulmulasu, har se sun haɗe da juna sun ba da dunƙulallen abu wanda daga bisani za a rinƙa anfani da mucciya ko kwalba ana wara shi. Sannan a yayyanka shi ƙanana-ƙanana daga bisani sannan a zo a ɗaura shi a mai, bayan an hura wuta an ɗaura mangyaɗa a ɗan sami shi albasa dai se ya yi ƙanshi se a dinga ɗiban wannnan yankakken dunƙulalliyan filawan ana sanyawa a cikin man nan yana soyuwa har se ya ba da kala ruwan ƙasa wato kalan ya soyu kenan. To, shi dai wannan cincin ɗin ana amfani da shi ne lokutan akasari lokacin bukunkuwa, bikin bukunkuwan da suka haɗa da bikin aure, bikin suna ko bikin murnan salla ko bikin murnan kirismeti, ana amfani da shi abincin.

Kwanon tamu. Kwanon da aka tattara abubuwan da aka samo aka zuba a ciki to wa ɗin ni abubuwa ne a wannan kwano, wannan kwano dai ko mazubi yana ɗauke da kifaye da aka kamo su a ka zuba ciki a kifayen nan kuma kifayen da aka fi sani suka fi shahara a da suna wato tarwatsa wato an samu an yi girbinsu a kwaso su daga tafki, se aka zo aka zuba su a wannan kwano ko mazubi kaman yadda muke gani adai wannna mazubi, waɗannan kifaye za su cigaba da rayuwansu domin za a kai su ne zuwa ga kasuwa don kasuwanci. Inda waɗanda suke buƙatan siyan waɗannan kifaye za su zo su gansu su taya su a ɗaga musu su ga girmansu, in ma za a sa musu a sikeli se a sa musu a sikeli, se su auna su siya su tafi dan amfaninsu na yau da kullum a cikin gida. Shi dai wannan kifi yana da matuƙara amfani da lafiyar ɗan’Adam domin yana samar da sinadarai masu ƙara lafiya da inganci a jukkunan mu dan shi ne mazubi ko kuma kwano wanda idan an kwaso kifayen nan daga tafki ko kwatami ake zuba su a ciki.

Barkanku da warhaka. A yau muna ɗauke muku ne da bayani akan wanna ‘ya’yan itace wada aka fi sani a Hausa wato fiya-fiya da Turanci kuma ana ce mi shi Afirikan tiye a Hausa kuma ana ce mi shi fiya-fya, to shi dai wannan ‘ya’yan itace wani ‘ya’yan itace ne me ɗauke da sinadarin da ya ƙunshi maiƙo wato fats ko kuma abuncine me ƙara lafiya da ƙafa kuzari a cikin jikin ɗan adam domin yana samar da wadatarciyan em bitamin a cikin jiki wanda yakan sa jiki da fatan wanda yake mu’amala da ci wannan abun sheƙi da walwali sannan kuma da yara yana matuƙar mahinmanci wajen taimkawa da zuwa girmansu wannan dai yayan itace anfi samunshi da kuma nomanshi a bangaren nahiya na gabashin najeriya wato wajen ƙasashen inya murai anan akafi yawan samun itatuwan wannan bishiya kuma wasu idan zasu cishi suna cinshi haka nan zalla wasu kuma suna ɗan barbaɗa gishiri idan anzo cin wannan yayan itatuwa wannan dai yayan itacene me ƙara lafiya da kre garkuwan jiki.

Ƙarshen tikatika tik. A yau dai muna ɗauko muku da bayanai akan abun da ya shafi noman kankana ƙarshen dai duk matakan da za’ayi wajen samar da kankana shine a samu ita kanta kankanan ta fito a ganyenta shi dai noman kankana wani noma ne wanda ba shi da wani wahalarwa, sannan kuma baya cin kuɗi sosai kuma sannan amfanin da ake samu a kaka ana samun alkairai da yawa a cikin shi kamar dai yadda kuke gani ita dai ganyen ita dai kanakana idan ta yi fure ‘ya’yanta suka riƙa suka isa fitowa za a tsince su ga su nan tun tullubo daga ƙasa rabinshi yana haɗe da ƙasa da ganye. Amma akasarin gangan jikin shi yana sama sarari ana gani shi tsakankanin ganye, to a wannan lokaci manoma se su garzaya gonakinsu su nome wannan su girbe wannan kankanan ta hanyan amfani da hannayensu ko suyi amfan da wuƙaƙe dan yanke anyen nan batatare da an cutar da wannan kankanaba ko lalatataba shi dai noman kankana wani nomane da yake samar da ƙarin tattalin arziki da manoma sannan kuma yana wadatar da mutame da lafiya me ɗorewa.

Bita kola wato dai namijin goro. A yau dai muna ɗauke muku da bayanin daya shafi namijin goro. Shidai namijin goro wani abunci ne wanda akasari a nahiyar mu ake cinshi domin wasu buƙatu na musamman buƙatun kuma sun haɗa da. Wani lokaci buƙatu nayin magani ko kuma buƙatu naci na nishaɗi kawai wasu sunacin wannan goro ne saboda nisha ɗi kawai, wasu kuma suna cin shine domin maganin wata lalura data shafe su. Shidai wannan namijin goro bincike ya nuna cewa yana ɗauke da wani sina dari a cikin sa wannan sinadarin wanda yake maganin cututtuka da suka shafi ciki ko kuma cututtuka wa ‘yan’ da suka shafi jini. Har illa yau shi wannan namijin goro anyi bincike akan shi an cewa akwai wani cututtuka da babu abunda ke maganinshi sai namijin goro. Misali cutar Ebola wanda ta fito kuma tai ƙaurin suna a nahiyar afirika bincike ya nuna cewa idan akai amfani da wannan namijin goron wannan cuta tana kau tana warkewa. Shidai wannan namijin goro ya kasance wani abinci ne mai matuƙar mahimmanci a nahiyoyin mu na afirika kuma mutane suna yawan cinshi lokaci zuwa lokaci kuma yana da ɗan ɗanon ɗaci ɗaci.

Barkan mu dawar haka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani akan abunda ya shafi tafasa ruwa. Shi dai tafasa ruwa wani aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci a rayuwan mu domin dai ruwa shine abokin tafiya duk abunda mukeyi a rayuwan mu ya kasance muna amfani ne da ruwa. Kuma ruwannan inda ake samo shi ya danganata daga wuri zuwa wuri, wani lokacin muna samo ruwa ne a rafuffuka da tafkukkuna, wani lokaci kuma muna ɗeboshi ne daga famfo, wani lokacin daga rijiya wani lokacin daga rijiyar butsatsai. Shi dai ana buƙatan a tsaftace shi kafin akai ga wajen yin abinci koshan ruwan sha. Kafin dai a kaiga ansha ruwa yanada matuƙar mahimmanci a tafasa shi domin a kasha kwayoyin cutan dake tattare da wannan ruwan. Lokacin da ake tafasa wannan ruwan kwayoyi cutan duk zasu mutu in aka ajiye shi ya huce datti da wasu sinada rai sun kwanta a ƙasan shi sai ai amfani da mataci a tace sannan ayi amfani da wannan ruwan tafasashen ruwan. Wurin tafasa ruwa anayin mafani da ittace na girki a tafasa koda gawayi ko kuma da na’ura na tafasa ruwan na zamani. Shi dai wannan mataki na tafasa ruwa mataki ne mai matuƙar mahimmanci gare mu.

Barkamu dawar haka ayau dai muna ɗauke mku da bayani ne kan abunda ake cema bi furoduk ob fam. Wato dai abubuwan amfani da ake samar dasu daga kwakwa. Itta dai kwakwa bayan an burgeta ana samun bayan an burgeta kuma an sarrafata akwai wasu abubuwa sinada rai da ake samu daga gareta. Wa ‘yan’ da sun haɗa akwai dusa, wannan dusan ana samun shine bayan an murje kwakwa ana amfani da wannan dusa awjen ciyar da dabbobin mu domin ƙarin lafiyan su. Sannan kuma akwai mai, akwai sinadari na mai, wannan sinadari na mai ana amfani dashi ne ta fannin shafe shafe da kayan kwalliya na mata, inda yake gyara jiki kuma yakesa jiki yayi kyalkyali da walwali. Har illa yau kuma akwai main a girku inda ake samar da mai domin girka abinci a gida kuma wannan yanada matukar mahimmanci domin yana ɗauke da sinadarin sinadarin bitamin A. Sannan har illa yau kuma akwai ‘ya’ ‘yan’ kwakwan ana amfani dasu wajen sarrafasu su samar da kayan maƙulashe na zaƙi na yara wanda ake cewa kwakumeti itta waɗannan dai sune abubuwan da ake samarwa dangane da sinada rai daga kwakwa.

Barkan mu da war haka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani akan abun da aka fi sani da cash crop. Shi dai wannan cash crop shi ne dai wani amfanin gona wanda ake jigilan sa zuwa ƙasashe na maƙwabta da na ƙetare domin samun kuɗin shiga a ƙasa. To wannan da kuke gani shi ne abun da ake cema Cocoa wanda sunanshi kenan Cocoa amma kuma ana an fi kiranshi da cash crop. To shi dai wannan dai wani wani kayan amfanin gona ne mai matuƙar mahimmanci a gare mu a ƙasar mu, tunda yana samar ma da ƙasar mu kuɗin shiga mai yawa, kuma yana samar da noma mai ɗorewa. Sannan yana kawo tsare ga noman ga tsaren abinci na ƙasa. Shi dai wannan abu na Cocoa ana amfani da shi ne wajan samar da kaman irrin kayan shayi, kuma ana amfani da shi zuwa wasu amfanunuka na daban. To shi dai wannan kayan amfanin gona yana ana noma shi ne a cikin ƙasar mu da nahiyar mu, kuma ana jigilan sa bayan an girbeshi a kai shi kasuwannin maƙobta ko a kai shi kasuwanni na ƙasashen waje domin samun amfani mai albarka.

Barkan mu dawar haka ayau dai muna ɗauke muku da bayani na kasan cewar yara a cikin gona. Itta gona wani guri ne inda ake samar da abinci na ci ko abunci na kasuwanci. Mano dai wani lokaci suna tafiya da iyyalansu can gona domin su taimaka musu a cikin aikatayya na noma. Wani manomin kuma zaiyi hayan ma’ika ne wa ‘yan’ da zasu rinƙa taimakonsa a gurin wannan aiki. To akasari dai a nahiyar mu daia anna tafiya da yara gona inda suke taimakawa yayin shuka irri a gona kuma suna taimakawa wajen sanya taki kuma suna taimakawa lokacin girbin noma ciyayi, har illa yau kuma suna taimakawa lokacin girbi inda suke kai komo wurin kaiwa da ajiyewa wurin amfanin gona da kuma kaiwa da ajiyewa amfanin gona da kuma gurin tattara kayan amfani gona izuwa sanya su a mazubai na musamman a kwashe su zuwa gidaje ko zuwa kasuwanni din kasuwanci. Yara dai suna taka mahimmiyar rawa a cikin gona domin sun kasance kasance wani lokaci wurin sharan gona suna taimakawa, wurin da akai noman wake ko akai noman shinka suna taimakawa wajenyin bugu na hannu domin fitar da irri kwayan irri daga kwansonshi yara dai zuwa dasu gona yanada matuƙar mahimmanci yana sasu ilimi na musamman dangane da aikin gona.

Barkan mu dawar haka a yau muna ɗauke muku ne da bayani akan abunda ya shafi kasan cewan yara a cikin gona. Shi dai yaro a cikin gona wani amhimmin abun taimako ne ga manomi. Amma kuma yana da matuƙar mahimmanci a sanya kula da lura domin aga cewa an kiyaye lafiyan wannan yaro domin a cikin gona ana samun kwari da dabbobi masu cutarwa, wanda idan babba ne zaiyi hankali yayi hattara ya yinda yaro kuma baida wannan wayan da zai gujewa cutarwan wa ‘yan’ nan abubuwa. Dullokacin dai da yara zasu kasance a gona yanada matuƙar mahimmanci ace an samar masu da kayan sawa na kariya misali ace an samar masu da takalmin roba na gona sannan a sanya masu jaket jaket, riga na kariya da suke tattare da cututtukan da suke tattare da gona. A sa’ilin da kuma manomi zaiyi feshin maganin kwari kuma ya tafi da yaro gona domin ya taimaka masa to yakata ya sanya kula na musamman kada yaronnon yaje waren feshinnan ya shaƙa abunda zai cutar dashi. Sudai yara a ciki gona suna taimakawa wajen ƙanana ƙananan ai kace ai kace dake gona cikin gona inda suke kai komo gurin taimakama iyyayensu manoma, amma dukda haka kula na sumamman ya zama wajibi ga manomi domin kiyaye lafiyan yaronnon daga abunda zai cutar dashi daga wannan gona.

Barkan mu da warhaka a yau dai muna ɗauke muku da bayani akan yanda ake ƙarƙarewa yayin kamun kifiko muce yayin su. shidai sana’a ta su wani sana’a wanda ake yenta musamman a gurin manoma kifi. Inda bayan an noman kifi a tafki sun girma sun issa girbewa to za’a shiya na musamman tare da raga da sauran kayayyakin amfani na su, inda za’a girbe wannan kifayen a tattarasu zuwa mazubi na musamman daganan kuma a kaisu kasuwanni domin kasuwanci ko kuma a kaisu gida domin ai farfesu asha aji daɗi. itta dai wannan sana’a na su ko ince sana’a ta tattara kifi daga tafki ko ince zuwa kasuwanni ko gidaje sana’ace mai matuƙar mahimmanci kuma sana’ace wanda a nahiyan mu na hausawa wasu suka rike ta hannu bibiyu, wa ‘yan’ da basuda wata sana’a sai wannan sana’a ta su. Wato sana’a ta tattara kifi tafki izuwa kasuwanni dan kasuwanci ko kuma izuwa gidaje. Shi dai wannan sana’a yana samar da kuɗi kuɗin shiga ga masu yinsa kuma yana taimakawa wajen rage aikin yi da zaman banza ga samari tattara kifi dai ko sana’an su sana’ace mai kyau.

Barkan mu da warhaka. A yau kuma muna ɗauke muku ne da bayani akan abunda ya shafi dalan koko. Shidai mene ne dalan koko? Dalan koko shine dai tattara koko suyi yawa suyi Kaman tsauni lokacin girbi. Shidai koko yana zuwa ne a cikin maƙunshinta inda daga baya manoma suke amfani da hannu da sauran kayayyakin aiki wajen fasashi da ‘ya’ ‘yan’ daga cikin gidan ta kafin azo ai wannan aiki na cirewan manoma suna cicciro koko ne daga bishiyan shi ana tarashi a guri ɗaya inda ake tarashi yai yawa haryai soro. Wannan yawan da yakeyi da kuma soro shi ake cema dala. To shidai wannan aiki nayin dala ya kasance wani abun alfahari ne ga manoma da nuna yawan amfanin gonan da suka samu. Inda zakuga a gonaki an ware fili anyi dalannan kasha kasha na koko kafin da bisani azo kuma a shiga aikin fasawa da kayan aiki ko hannu inda ake kwashe ‘ya’ ‘yan’ dake cikin mazubin shi. Shidai koko dai Kamar yanda Mukai abayani a kwanakin baya wani amfanin gona ne wanda yake samar da kuɗin shiga ga manoman da suke nomashi sannan da kuma nahiyar da ake nomashi domin shidai yana cikin amfanin gonan da ake cema amfanin gona na kuɗi wato kashkurof.

Barkan mu da warhaka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani ne akan abunda ake cewa mazubin koko, ko kuma kwanson koko. shidai kokobayan anu shuka shi ya samar da ‘ya’ ‘ya’. ‘ya’ ‘yan’ dai suna kasan cewa a dunƙule ne a cikin mazubi guda, inda wannan mazubin guda za’a ganshi Kaman gwanda a bishiya zakuga sun fito gasunan manya manya dai dai girman kawuna, to wannnan dai shine ake cema mazubin koko ko kuma a wani nahiya ace kwanza na koko. Shidai koko dai wani amfanin gona ne wanda ayke samar da kuɗin shiga ga manoman sa kuma ga nahiyar da ake nomanshi domin ana lissafa shi a cikin amfanin gona masu kawo kuɗi wato kaskurof. Domin akasari anfi yawan kasuwancin ta ko kasuwancin koko a ƙasashe na ƙetare da makwabta. To shi dai ‘ya’ ‘yan’ koko yana cikin wannan mazubi amma in anzo za’ai amfani da ‘ya’ ‘yan’ koko wajen sarrafashi dole sai anyi amfani da hannu ko kayayyakin aiki dan fasa wannan mazubi domin a kwashe ‘ya’ ‘yan’ dake cikin ta ko yaushe dais hi koko in an shuka shi ‘ya’ ‘yan’ shi basa fitowa hakanan suna kasan cewa nea cikin mazubin su.

Barkan mu da warhaka. A yau dai muna ɗauke muku dabayani akan aya shafi ‘ya’ ‘yan’ koko. ‘ya’ ‘yan’ koko ‘ya’ ‘ya’ ne da akafi samunsu daga amfanin gonan da akafi sani da koko. Shi dai koko bayan anyi noman shi anyi shukan shi ya girma an grbe shi daga gona, sannan bayan an girbe shi daga mazubin shi An zo an farfasa mazubin a wani mazubin za’a sami ‘ya’ ‘ya’ a cikin kowanni mazubi inda za’a inda za’a tattare wannan ‘ya’ ‘yan’ gaba ɗaya azo a shanya su, idan aka wannan ‘ya’ ‘yan’ suka bushe sukai raƙau wannan dai shine an sami ‘ya’ ‘ya’ na koko. ‘ya’ ‘ya’ na kokon nan dai ana zubasu a buhuna ne da akeyin safaran su daga gonaki zuwa kasuwanni, zuwa gidaje, zuwa kasuwannin ketare da kuma maƙafta inda ake siyar dasu dan samun kuɗin shiga. Shi dai koko wani amfanin gona ne wanda yake samar da kuɗin shiga mai yawa ga manoma da kuma nahiyar da ake nomashi inda har akayi masa suna da cewa amfanin gona na kuɗi wato kaskurof. To shidai wannan ‘ya’ ‘ya’ na koko ana sarrafashi wajen samuna bun shan shayi ko a samar dakayan zaƙi na yara wanda akafi sani da cakuleti, sannan kuma a wajeyin kayayyaki irrinsu biredi dasu kekkek ana amfani da sinadaran koko a cikin shi domin yana samar da wani ɗan ɗano mai daɗi.

Bishiyar cocoa. Yau dai bayanin mu ne zai ta’allaƙa akan abinda muka fi sani da suna bishiya na cocoa. A ina ake samun wannan bishiyoyi a cikin gari ne ko a ina? Su dai wannan bishiyoyi ana samun sune a cikin gonaki kuma ba ko wani gona ba face gonan da akai shukan cocoa. Bayan anyi shukan cocoa ya kasance yana fitar da bishiyoyi, wanda a jikin bishiyoyin nan shi cocoa nan yake fitowa, zaku ganshi nono-nono a jikin bishiyan musamman in an yi dace an samu amfanin gona mai yawa, mai albarka. Ita dai bishiyan cocoa ta kasa ce bishiya ce mai kwari ba bishiyace mai laga-laga daga dutsen ta ba, tana kasancewa da kwarin ta da ƙarfin ta domin shi karan kanshi mazubin da cocoa yake zuwa a cikin shi, shi ma yana zuwan shi da kwari, kusan kwarin su zamu iya cewa kaman kwarin bishiyan kuka, inda suke fitowa su bada yanayi mai kyau a gona. Kuma shi wannan bishiya na cocoa kasancewan girman ta da kwarin ta banda amfani da ake samu daga ‘ya’ ‘ya ta na cocoa tana kare ƙasan da ake noma ta daga zaizayan ƙasa domin ƙasan zata kasance mai kwari babu wani abu da zaizo ya sa ƙasan ta zaizaye kuma ƙasan zaku ga ya kasance yana da wadataccen amfani da sinadarai masu kara ingancin shuka a cikin sa.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani akan abunda akafi sani da bishiyan kwakwa. Mece ce bishiya kwakwa? Bishiyar dai Wata bishiyace wanda take samar mana da amfanin gonan da nukafi sani da kwakwa. Kuma ana samun wannan bishiya ne a gonaki da gidaje. Akwai gonaki wanda aka ware su musamman domin noman kwakwa akai kuma, akwai kuma wasu masu gida wadda suke da wadataccen fili a cikin gida suke shuka wannan bishiyan na kwakwa, itta dai bishiyan kwakwa ta kasance tanayin girma da tsawo kuma ta kasance tanada kwari ganyenta ma yanada kwari inda banda amfanin gona da muke samu daga jikin ta muna samun abun shara wao tsintsiya ba, ana samar da tsintsiya daga ganyen ta ko daga reshen ta inda ake yayyankasi yabada abun da akafi sani da tsintsiya kuma muna kiran wannan tsintsiya da tsintiyan kwakwa, inda muke amfani dashi wajen tsaftace muhallinmu. Su kuma ‘ya’ ‘yan’ kwakwan ana girbe su a sauke su duka kwakwa muna samun amfani masu yawa da sinada da masu yawa, muna samun abinci daga kwakwan dabbobin mu suna samun abinci sannan ana samar da sinadarai na man shafawa sannan an samar hadda magun guna daga cikin wannan kwakwa har’ila yau ana samar da amfani na maƙulashe na yara daga wannan kwakwa.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani ne akan abunda ya shafi saye da sayarwa na kwakwa. Itta dai kwakwa bayan an girbe ta daga bishiya ta kasance a cikin kwansa ko muce mazubi. Inda ake tattarasu ayi dalan su a shiryasu tsaf don kaiwa kasuwa ko domin kasuwanci. Bayan an kashe wannan kwakawa masu ma’abota waɗam da wadan da suke buƙatan su siyeshi zasu zo ga wanda yayi wanda yazo ya kawo wannan kwakwa kasuwa ko inda ya shiya domin saida itta inda ake zuwa a zaɓa a shirya a daidaita a zaba a daidaita a biya ayi ciniki a biya kuɗin wannan kwakwan. Itta dai noman kwakwa aka sarinta bawai ana yin nomanta bane domin amfanin shi kaɗai a gida domin ba abinci bane wanda za’a ajiye gida ace anataci anataci duddai manomin da yake shuka noman kwakwa to yana nomata ne domin kasuwanci, amma bai hana ɗaya ko biyu ko daga ciki ko wasu daga ciki a ɗan akai gida aci ai nishaɗi, amma a kasarin noman kwakwa noma ne na samar da kuɗi domin akan kai sune kasuwanni na gida ko kasuwanni na ƙetare kona ƙasashen waje domin samun kuɗin shiga da samun ƙaruwa na tattalin arziƙi da kuma ɗorewan noma.

Barkan mu da warhaka. A yau kuma muna ɗauke muku da bayani akan gonar masara. Mene ne gonsr masara? Gonar masara dai wani fili ne ko ince wani nahiya da aka ware na musamman badan komai ba domin ayi shukan masara ayi noman masara a cikin sa inda daga farko sai manomi yayi sharan gonar say a shuka irrin san a masara sannan kuma lokaci bayan lokaci yana zagayowa yana ban ruwa tare da zuba taki da kuma noman ciyayi masu cutar da shuka. Inda kuma inta kama ai feshi ai feshi na maganin kashe kwarurruka ko kuma ai mishi yayyaɓe ciyayi su narke a jiya ƙasa domin ƙarin samun abun amfani a xikin ƙasa. Shidai wannan noma na masara ko ince gonar masara yana samar da amfani mai yawa ga manoma dake noman ta sannan kuma ga nahiyar da ake nomanta, domin masara dai wata abinci ne wanda ake sarrafashi daban daban a ɓangarori baban baban. Inda akanyi amfani dasgi wajen cin abincin mutane, ana kuma yinamfani dashi wurun abincin dabbobi, itta dai masara dafa tshen ta bayan ta girma tushen yana samar da ‘ya’ ‘yan’ masaran inda ‘ya’ ‘yan’ masara suke goye a jikin shukokisuka bushe suka riƙa suka bushe, ya canza daga kore zuwa ruwan zuma to sai azo a girbe su a tattarasu a zuba su a mazubi na musamman a kaisu kasuwanni ko gidaje.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani ne a kan abun da shafi goman masara. Ita dai gona Ko kuma noman masara wani abune wanda manoma sukeyi inda a ke samun filin gona ayi shukin kwayan masara a a kula dashi har zuwa ya girma ya isa cirewa. To ya ake gane cewa ya girma yakai lokacin da za’ai girbi? Ana gane lokacin girbin marasa ne ta hanyan lura da ganyen sa da kuma tushen sa. Da farko dai za’a ganyen ya chanza launi daga launin kore fatau zuwa launin ruwan zuma. Sannan wani lokaci kuma za’aga tushen yana sunkuyawa yana kwantawa to wannan yana nuna mana cewa lokacin girbi yayi kuma goyon masaran za’a samu a goyon masaran shima ya bushe karau yabada ruwan zuma to wannan lokaci ne lokacin da manoma zasuzo da kayayyakin aikin su na girbi ko kuma suyi amfani da hannanyen su wajen kakkareyewa ko ɓaɓɓallo wannan goyan masaran daga jikin tushen ta inda za’a babbalusu a tattarasu wuri guda ai dalan su, su bushe daga jikin totuwa sannan a zubesu a buhuhuwa a kaisu gidaje runbu ko kuma a kaisu kasuwanni dan kasuwanci.

Barkan mu da warhaka a yau dai muna ɗauk muku da bayani ne akan a bunda ya shafi kayyakin amfanin gona waɗan da akekira da kurof. Su dai wannan kayan mafanin gona dai ana samun sune daga bishiyoyi da aka shuka a gona ko daga tushe na shuka a gona wadan da suka haɗa da bishiyar kwakwa, bishiyar koko, bishiyar mangwaro, bishiyan gwana. Sannan kuma akwai na tushe wanda suka haɗa da masara, dawa, gero. To waɗannan ‘ya’’ya’ da waɗannan bishiyoyi suke samarwa sune sune a ke kira da kurof, wato amfanin gona kuma waɗannan amfanin gonan ya danganta daga bishiya suwa bishiya. Kamar biyan koko dai amfanin gonar da take samarwa yana zuwa ne a cikin mazubi wanda daga bisani sai anzo an fasa wannan mazubin a kwashe a kwashe ‘ya’yan’ amfanin gona. Sannan ahar’ila yau Kaman bishiyan kwakwa ittam atan zuwa a cikin mazubi ne inda daga baya a fashe a kwashe kwakwa daga cikin mazubinta, kuma shi wanna kayan amfanin gona na kurof wato kayan amfanin gona anayin kasuwancin shine a ƙasashen ƙetare da kuma ƙasashe na makwafta domin ƙari samun kuɗin shiga da kuma cigaban noma

Barkan mu da warhaka. Yau dai muna dauke muku ne da bayani akanamfanin gonan daya issa girbi. Amfanin gonar daya issa girbi dai misalin wake, zamuga a jikin tushen sa a samar da zangarniya wanda a cikin zangarniyannan akwai amfanin gonar mu a ciki wanda zamuga ya fito yayi kore fatau dashi. To wannan dai yanu na mana cewa gashinan ya tashi daga mataki na fure ya koma mataki na mafanin gona. Manoma a wannan lokaci zamuyi amfani da wasu ‘yan’ kayayyakin aiki na girbi mu girbe wannan amfani gona muje mushanya shi ya bushe daga bisani zamu fashe wannan zangarniya ko kwansa mukwashe kayan amfanin gonar mu da yake ciki. Domin muyi kasuwan cinsa ko dominmu ciyar da iyyalan mu a gida shidai kayyakin amfanin gona lokacin da suka kai matsayin girbi ana lira ne ta hanyan lura da ganyen su ko kuma tahanyan lura da irrin yannayin amfanin gonan daya fito. Misali idan misali na wake ne za’aga launin ganyen waken ya canza ya koma kala kalan ruwan zuma daga kore, hakanan kuma wani lokaci ana lura shi kanshi ganyen waken daya fiti inda za’aga ya ɗan canza kala alamun ya fara bushewa, wannan sai manoma suzo sui girbinsu domin su sami amafanin ‘ya’’yan’ amfanin goanna su da zasuyi cinikayya dasu a kasu a kasuwa ko kuma amfani dasu a gida dan samun abinci.

Barkan mu da warhaka. A yau numa ɗauke muku da bayani ne bisa amfani gonar mu da suke ƙarƙashin barazana. Wani irrin barazana? Barazana ma harin kwari kona harin ciyayi masu lalata shuka. Amfanin gonar mu dai da muka shuka a gonaki sunada matuƙara buƙatan kalawan mu ta inda zamu sa lura dan mutabbatar da cewa suna sumun wadataccen ruwa da iska. Kuma suna samun wadatattun albarkatu domin ƙarin girman su, misali dai ko takin zamani ko takin gargajiya, har’ila yau idan muna lura da wa’yan’nan amfanin gona zamuga ciyayi na babu gaira babu dalili suna fitowa a gefen su, wa ‘yan’ nan ciyayi aka sarin su suna illata mana amfanin gonan mu ne inda suke tsotse sinada rai wanda amfanin gonanmu suke buƙata su tatse su tsotse su hana shukan mu gaba su hanata baya. To yana da kyau mu manoma musa lura wurin muga cewa mun kawar dasu ta mafani da maganin kwari ko amfani da maganin ƙona wannan ciyayi. sannan akwai kwarurruka da tsutsotsi da suke cikin wannan ƙasa wanda suke lalata mana mafani gonan mu ta hanyan cinye ganyayyakin su da rage musu ƙafi da rage musu sinadaran dake tattare dasu wani lokacin kuma har ‘ya’’yan’ amfanin gonan zasu shiga su lalata shi to amfanin gonan mu dai a cikin wannan yanayi suna kasan cewa cikin farmaki yana da kyau muyi amfani da wannan magani na kasha kwarina ko kuma muima amfani magunguna na gargajiya don kasha wa ‘yan’ na kwaruna.

Barkan mu da warhaka a yau dai inna ɗauke muku da bayani ne akan yanda ake ɗanɗana ‘ya’’yan’ kofi. Shi dai kofi bayan an noma shi an girbe shi anna samar da masana kwararru wanda zasu zo su gwada ɗan ɗanon wannan kofi ɗin. aji yaya ɗan ɗanon sa yake ana ɗiban kaɗan daga cikin ‘ya’’yan’ a sarrafa su bayan an sarrarfa su sannan a matsi ruwa daga cikin su a zuba a kofi ƙarami sai a ɗan ɗan aji ya wani irrin ɗan ɗano da kamshi yake bayarwa wannan kofi ɗin. sabi da shidai wannan ‘ya’ya’ na kofi ya kasance ‘ya’’ya’ ne wanda ake ɗaukan su da mahimmanci domin kasancewan shi ‘ya’’yan’ amfanin gona masu kawo kuɗi. ba’a buƙatan akai shi ba’a ɗan ɗana ɗan ɗanon ba saboda ɗan ɗanon su kofi ɗinnan ya banbanta daga nahiya zuwa nahiya, to wannan mataki dai na ɗiban wasu daga ciki ‘ya’’yan kofi ɗinnan dan a taci ruwa daga cikin a zuba kofi a ɗan ɗana manoma sunayin wannan domin su tabbatar da cewa sun fitar da kofi mai inganci zuwa kasuwanni domin samun riba da kuma Karin cigaba da noma amfanin gona mai ɗorewa.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku bayani akan irrin jin daɗin da ake samu ta hanyar cin abinci ko abun sha tare da yaron sa. Shidai cin abinci tare da iyyali dai yana da matuƙar sanya nishaɗi domin a wannan lokaci ake fahimtar juna a saurari matsalolin juna, amma kuma shi cin abincin ko abun sha musamman inya kasan ce mara nauyi. Misali irrin su jus ko a sami wani abun sha mai sauƙi da ɗan wani sha naɗan sinaks haka naci ana hira ana dariya. Shi dai cin abinci mai sauƙi ana cin sane musamman irrin da yammam ɗinnan Kaman misalign irrin ƙarfe huɗu na yamma har zuwa bakwai na yamma a wannan lokaci galiban iyyalai sukan samu tare da ci kosha abinci mara nauyi haɗe da tattaunawa tsakanin iyyali musamman tsakanin baba da ‘yar’sa. Shi dai wannan lokaci iyyalai sukan yishine domi su sami nishaɗi sun gaji daga wuraren aiki ko daga makarantu, su danyi wanka sun zauna suna hutawa to a wannan lokaci sai a sami kuma abinci mara nauyi mai sauƙi anaci ana nishaɗi daji daɗi tare da iyyali

Barkanmu da warhaka. A yau kuma muna ɗauke muku da bayani ne kan cin abinci da ɗin da ake samu danganeda cin abinci gargajiya. Shi dai abincinmu gargajiya wani abinci ne da kallon farko idan a kai masa za a raina sa amma kuma sai an kai shi baki sai kunnuwa su miƙe sui zau domin daɗinsa. Kaman dai kwaɗon zogale, kwaɗon rama, kwaɗon lansir, su ɗan wake, su kwaɗon yaɗiya da sauransu. su dai wannan abun abinci ne namu na garjiya wanda a duk lokacin da muke cinsa muna kasancewa cikin nishaɗi da annashuwa. Domin ga daɗi ga kuma ƙara lafiya da inganci a cikin jiki domin suna ƙara mana kuzari, su ƙara mana yawan jini, su kare jikkunanmu da kamuwa da ƙananan cututtukan da za su iya damunmu domin suna ƙara mana yawan jini, suna ƙara mana suna ƙara mana yawan garkuwan jikinmu. Duk lokacin da muke cin wannan abinci dai muna kasancewa cikin nishaɗi da annashuwa, wannan dai shi ne jin daɗin da muke samu a duk lokacin da muke cin abincinmu na gargajiya. Mun gode.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani ne akan jin daɗi da nishaɗi da muke samu lokacin abincin mu na gargajiya. Mun kasance dai a ƙauyakunmu musamman idan yamma tayi, munje aikin gona ko mun dawo daga aiki mun gaji muna ɗauraye jikin mu mu ƙasa shiri mu zauna domin hutawa. Wanda a wannan dai dai lokacin iyyalan mu sukan gabato mana da abinci mare nauyi na gargajiya. Kaman misalin shayi da ɗan cin cin wanda muke shanshi muna samun anna shuwa da jin daɗi ga ɗan zafi zafi ga kuma cin cin muna taunawa wanda yana samar mana da nishaɗi da kwanciyar hanakali muyi fira da iyyalan mu mu tattauna abubuwan dake damunmuda kuma cigaba da muke so musamu a tattare da iyyalin mu. Shidai wannan abonci mai sauƙi mara nauyi da mukeci wanda ya kasance na gargajiya muna samun matuƙar nishaɗi yayin cinsu. Kuma banda haka ma ya kasance yana ƙara mana lafiya a jikin mu yasa jikin mu ya warware daga gajiyan da muka kwaso kuma yan ƙara mana kaifin basira da tunani domin munacin abincin ne ba tare da yayi mana nauyi a jiki ba shiya sa muke kasan cewa cikin nishaɗi da anna shuwa.

Barkan mu da warhaka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani ne kan jin daɗi nishaɗi da samu sa’illin da mukcin abincin mu na gargajiya mare nauyi. Wani lokaci muke cin wannan abincin? Akasari dai muna faraway ne da yammaci misalim ƙarfe huɗu na yamma har zuwa abunda yakai ƙarfe bakwai na dare. Inda mun daga gonakin mu ko daga aikace aikace da muke mun gaji mun ɗauraye jikin mu, mun ɗan zauna domin muhuta. Iyyalan mu zasu gabatar mana da wannan abinci mara nauyi mai sauƙi inda a wannan lokaci muke samu zama muna ɗan cin wanna abinci mare nauyi mai sauƙi da kuma abin sha mara nauyi wanda ya kasan ce namu na gargajiya kuma muke samun nishaɗi daga cikin shi, ta hanyar zama tare da iyyalan mu muna ɗan hirarrakin abinda ya shafemu muna tattauna cigaban da muke buƙata musamu da kuma matsalolin da suka shafemu. Shi dai wannan abinci namu na gargajiya ya kasan ce abinci ne mai gina jiki, mai ƙara lafiya da ƙara kuzarin jiki sannan yana taimakama garkuwan jikin mu wajen yaƙan ƙananu ƙananun cututtuka da zasu da memu, kuma muna kasan cewa cikin nishaɗi aduk lokacin da muka zau domin muci wannan abinci ko musha wannan abun sha namu na gargajiya mare nauyi.

Barkan mu da warhaka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani ne akan abunda ya shafi jin daɗi da nishaɗi da muke samu dangane da cin abincin mu na gargajiya. Kuma wanda ya kasan ce mara nauyi mai sauƙi. Shi dai wannan abincin mun kasance muna cin shine a wani ƙaɓaɓɓen lokaci na yini wanna lokacin ya kasance bayan mun tashi munyi wani aiki ko munje gona munyi aikace aikace mun gaji mun dawo mun huta mun ɗauraye jikin mu to iyyalan mu suna gabatar mana da wannan abinci mai sauƙi mara nauyi. Wanda ya haɗa da kamar su dashishi da kuma ruwan shayi mai zafi mai ɗan yaji yaji. To a dai wannan lokacin muna zama tare da iyyalan mu muna shan wannan abun sha da kuma abinci na gargajiya tare da iyyalan mu, muna ji daɗi tareda nishaɗi da iyyalan mu ta hanyan tattauna damuwoyin mu da kuma cigaban mu da kuma abubuwan da muke so mutsara domin cigaba da rayuwan mu. Shi dai wannan abinci namu na gargajiya ya kasan ce abinci ne mai gina jiki da ƙara lafiya da ƙara kuzari kuma yana ƙara mana garkuwan jiki, wajen taimakama garkuwan jikin mu wajen fatattakan kwayoyin cututtukan da zasu iyya damun mu su samu rashin lafiya.

Kayayyakin amfanin gona. Barkan mu da warhaka ‘yan’ uwa yau dai bayin mu zai ta’allaka akan abunda ya shafi kayayyaki na amfani a gona. Wa ‘yan’su kayyaki ne dai muke amfani dasu a gona? A gargajiyan ce dai mun kasan ce muna mafani ne da garma, fatanyu, gatari da kuma dabbobi na noma, a matsayin sune kayayyakin mu na mafanin aikin noma. Amma kuma a zamanace muna da abunda a kecema Tirakta tirakta da kuma motocin gona, injinan casa, injinan girbi. Waɗannan dai sune kaɗan daga cikin kayayyakin amfani amfani gona damuke dasu na zamani wanda suna sauƙaƙa mana aikin gona kuma suna sa noman mu yai sauri kuma suna taimaka mana wajen samar da irri mai yawa domin cigaban noman mu. Saɓanin kayayyakinamafanin mu na gargajiya wanda su garma inda misali idan zakai noma da garma zaka ɗauki kwanaki uku ko kwanaki huɗu kana gona noman nan kanayi mata kunya kunya. Amma kuma idan zakai amfani da kayan noma na zamani Kaman su tirakta zaka iyya gama gonan nan a take a rana ɗaya ka gama dashi kun gani yana sanya noman mu tayi sauri a kuma samu amfanin gona mai yawa fiy dayin amfani da kayyakin gona na gargajiya.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani akan ‘ya’’yan’ amfanin gona masu reto wato shuka masu reto. Mene ne shuka mai reto? Shuka masu reto sune wasu shuke shuke wanda suke fitowa da ‘ya’yan’ su a bishiya amma ‘ya’yan’ zaku ga suna lilo ne Kaman zasu faɗo Kaman kuma ga sunan a sama. Wannan sun haɗa da Kaman bishiyan koko, sannan sun haɗa da Kaman bishiyan mangwaro za kuga ko biyan lemu ko biyan tufa. Su dai zakuga ‘ya’yan’ sudai suna fitowa reshe ne suna lilo kuma waɗannan in akazo girbe su ana amfani ne aka sari da hannaye wajen tsitstsinka su, basu buƙatan ai amfani da wani manya manyan injin ko wasu manya manya kayan amfanin gona na zamani. wani lokacin ma sanda kawai idan aka sata maitsawo aka bugosu zasu faɗo ko kuma wani lokaci musamman wasu yara suna amfanmi da duwatsu, wajen jifan su da duwatsu zasu faɗo, waɗannan dai sune kayyakin amfanin gona ko kuma kayyakin shuka masu reto a jikin ganye ko ajikin reshe.

Barkan mu da warhaka. A yau dai muna ɗauke muku da bayani akan abunda ya shafi ambaliyan ruwa ko kuma canji yanayi. Mene ne dai ambaliyan ruwa? Kuma mene ne canjin yanayi? Bari mu fara da ambaliya shidai ambaliya shine wani yanayi da za’a samu aga ruwa ya cika gari makil ya shishshiga inda bai kamata ba. Misali aga ruwa ya cika kwatami ya ciccika titian ya ciccika layika wani haeya shishshiga gida da ɗakuna ya shishshiga. Meke kawo shi wannan ambaliya? Abunda ke kawo ambaliya kuma yanada alaƙa da canjin yanayi kuma yanada nada alaƙa da toshe magunan ruwa da bololi inda ruwan idan yazo an tare mishi hanya babu wurin dazai wuce to duk hanyan da yasamu zai bi. Inda idan yakamata yabi makwarara ne sai kuga yabi cikin gidaje yashiga cikin ɗakuna yayi ma mutane ɓanna. To sbhi kuma canjin yanayi dai wani ana samun canjin yanayi ne ta hanyan kone ƙone da sinadarai da ake zubarwa barkatai wanda basu kamata bas hike kawo canjin yanayi. Misali yawan ƙona ittatuwa hayaƙin nan da yake tashi daga ittatuwa yana tafiya sama inda yake canza mana yanayi a sararin samaniyya sannan kuma har illa yau, dagolan masa’antu suna tashi suma su samar da wannan yanayi na canjin yanayi to yakamata dai mu kula sosai wajen kare muhallin mu daga amabaliya da kuma canjin yanayi.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani ne akan kayayyakin gona da suke na asali wanda ake amfani dasu dan samar da kayyakin amfani na gida. Kamar misali dai munsan abunda ake cewa bishiyan kwakwa, itta dai bishiyan kwakwa ana samun tane a cikin gonaki ko a wasu gidaje. Sannan tana ɗauke da kwakwa ko tana ɗauke da manya manyan ganyen ta ko manya manya reshen ta wanda suke da faɗi da kauri. Shi dai wannan ganye ko reshe na bishiyan kwakwa ya kasance wani amfanin gona ne wanda yake a gona. Wanda idan aka sauke shi daga bishiyannan ana sarrafashi a sana’anta shi ya samar da kayan amfani na gida kamar tsintsiya. Shi dai gayen bishiyan kwakwa manoma suna zama ne su yaryar filla filla, gutsi gutsi sannan daga baya a baza shi yasha iska, bayan yasha iska ya kama jikin shi sannan a ɗauki zare ko roba ana harhaɗasu ana ɗaure su dai dai da yanda hannu zai riƙe yai shara, muna amfani da wannan tsintsiya ta kwakwa wajen tsaftace muhallin mu imam sharan ɗaki ko imam sharan kwato ko sharan bayi. Shi dai wannan ganye na bishiyan kwakwa yanada matuƙar amfani domin yana samar mana da abunda muke amfani dashi dan tsaftar muhallin mu.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani ne dai dan gane da abunda ya shafi noma da gona. Wato dai daga wannan sai wannan, wani gonan tun kafun ma ace anfara shuki za’a sameta da ciyayi fal koraye fatau, to kafin dai lokacin girbi dai dole a kwashe bolan wannan ciyayin ko kuma ai musu matakin yin gona wato bayoagirikulco ta hanyan barin wa’yan’nan ciyayi su kwanta suyi male male a cikin gona su narke bayan sun narke sai azo a juya ƙasa. Kaman dai yanda kuke wannan gona tana ɗauke da ciyayi koraye ga sunan a kwakkwance wasu sun kwanta wasu suna tsaye daga dai wannan mataki na barinsu su kwanta su riɓa. sai kuma azo mataki na juya ƙasa barin wannan ciyayi ba tare da cire su ko ƙona su zai samar ma ƙasa da damshi ruwa da take buƙata sannan kuma zai ƙara mata yawan sinada rai da ingancin suinada rai wanda zasu taimakama shuka wurin girma yanda ya kamata da kuma samun wadataccen irri. Akwai kuma mataki da manoma zasu iyya bi ta hanyan yin amfani da magungunan kona ciyawa dan kawar da iyya da sharan gona kafin azo ace an fara shuki daga dai wannan mataki na kula da ciyayin nan sai kuma mataki na shuka.

Jama’a barkanmu da sake saduwa. A yau dai muna ɗauke muku da bayani ne akan abunda ya shafi shagon saida kayan marmari. Shi dai wannan shago na saida kayan marmari ana samun sane a kasuwanni, unguwanni ko kuma keɓaɓɓun wurare na shaƙatawa. Meda me ake samu a wurinnan shago? A cikin wannan shago dai ana samun kayan marmarin da suka haɗa da tuffa, gwanda, abarba, Kankana, lemu, ayaba, yalo, innabi, karas da sauran su. Shidai wannan shago na kayan marmari zakuga an karkasa kayan marmarin ne wasu a kwandunaye wasu a kwalaye kuma ana kula dasu ta hanyan binsu lokaci zuwa lokaci ana musu yayyafin ruwa dan kada su bushe. Shi dai wannan shago na kayan marmari yanada matuƙar taimakawa inda yake samar ma da mazauna gurinnan ko masu wuce wurinnan samun kayan marmari cikin sauƙi ba tare da sun ziyarci gonaki ba, amai makon ace kana buƙatan siyan gwanda sai kaje kasuwa to ga shago kusa dakai kaje ka duba wanda yai maka ka siya wannan dai shago yana sauƙaƙa ma al umma mazauna kusa da wannan shagon sauƙin samun kayan marmari domin amfanin su.

Barkan mu da warhaka. Barkan mu da sake saduwa a yau dai muna ɗauke muku da bayani ne akan soya kayayyakin da aka sarrafa da fulawa. Kamar misalin cin cin shi dai cin cin wani abune wanda aka sarrafashi da garin fulawa ta hanyan amfani da wasu sinadarai wanda suka haɗa da suga, kwai, bota, bekin foda dashi karan kanshi garin fulawa. Ana samun waɗannan sinada rai a haɗasu da garin fulawa a cakuɗasu a murza su a zuba ruwa, sannan in an zuba ruwaan ba za’a zuba ruwa a cikin su yai tsululu bane ya ɗan yi dan ƙarfi ƙarfi kaɗan sannan ai ta dukan shi a mulmula shi a murza shi har sai yi laushi. Sannan sai a nemo kwalba ko muciya a yi faɗi dashi bayan han yi faɗi dashi sai a bishi da wuka kuma a yayyan kashi ƙanana ƙanana bayan nan kuma sai a nemo mangyaɗa da tukunya a hura wuta ko a ɗaura a risho ko a ɗaura a ittace sai a zuba mangyaɗannan a cikin tukunya sannan a ɗebo albasa a sanya a soya wannan mangyɗan domin yai ƙamshi. Sai a rinƙa ɗiban wannan yankakken fulawan da aka cura ana zubawa a cikin wannan man yana soyuwa har sai yabada kalan ruwan ƙasa alamun ya soyu shi dai wannan cin cin ana amfani da shine dan samu aci abinci mai sauƙi ko ai amfani dashi wajen shagalin bukukuwan suna, ko bukukuwan aure ko kuma shagulgulan sallah ko na kirsimeti.

Barkan mu da warhaka. A yau muna ɗauke muku da bayani akan abinda ya shafi girma ko tsirowar shuka. Shidai girma ko tsirowar shuka yana faruwa ne bayan kwanaki kaɗan da shuka irri a ƙasa. Bayan anyi gyaran gona an shuka irri anyi ban ruwa yanda ya kamata da samar da taki na zamani kona gargajiya to shifa wannan shuka da aka biine a ƙasa zai fashe, kwayar shukan zata fashe inda zata fitar da abunda muke gani a sama wato ganye kore. Wannan yana nuna mana cewan shukan mu tana mataki na girma tana mataki na tsiri wannan ganye data fitar shine fa zaiyi tayin girma lokaci bayan lokaci haraya kai matsayin tushe inda daga tushennan kuma a samu irri. Irrinan kuma ya riƙa azo ai girbi, shida wannan mataki na shuka mataki ne mai sammatsi inda yake da matuƙar buƙatan a kula da shuka domin idan daga wannan mataki shuka bata samu kulan daya dace ba to bafa’a maganan samun irri, za’a ɓata lokaci ne baza’a samu irrin da ake buƙata ba yana da kyau asa kula ga shuka wanda take mataki na tsiro ko mataki na girma.